Eke nyɔnuawo le wɔ ɖum. Wode dzonu afɔ, ali, wobe klo kple abɔwo. Wo katã wobla ta ɖeka le taku ʋi ʋie ɖe asi. Amewo le woƒe megbe le wo kpɔm. Ɖewo kɔ avɔ kɔ de alidzi.

Nyɔnua le gasɔ dzi kɔ kusi ɖe ta. Wokɔ ɖevi ame ve ɖe gasɔ dzi. Kɔ ɖeka ɖe ŋgɔgbea. Kɔ ɖeka ɖe megbe. Bla neke hã ɖe gasɔ dzi va tɔ ɖe atri aɖe gɔme. Gasɔ ɔe bɔketia le dzie. Do afɔkpa lolo aɖe.

Amewo le asime gbogbo, ŋuwo hã le asia me. Xɔwo le asia me, ambrela, ame aɖewo yina, ame aɖewo hã gbɔna. Ame aɖewo do awu yibɔ. Ame aɖewo hã do awu ʋi.

Amewo le tɔ to, Tɔdzi ʋu hã sɔgbɔ le tɔ to, e xɔ wo hã le tɔ to. Amewo le tɔdzi ʋu me, ame ɖe hã le foto ɖem le tɔ to, aflanga wo le tɔto sɔŋ akro wo hã le tɔ to sɔŋ e kpe wo le tɔ to.

Yevu nyɔnu aɖe kple ɖeviawo. Ɖeviawo le yevu nyɔnua gbɔ wole dzidzɔ dom ɖe ŋu. Yevu nyɔnu do sipes yibɔ. Ewɔ ɖa. Edo awu ʋi, nu yibɔ hã le me. Ɖevia ɖewo medo afɔkpa o.

Meɖewo nɔ anyi ɖe kpukpo aɖe me. Metsitsi kple ɖevi wonɔ anyi ɖe aba dzi wole nu ɖum agba gãa aɖe me. Akple vi aɖe. Ame aɖewo le ɖum kple gatsi. Ame ɖewo hã la nu ɖum kple asi, maɖewo bla ta, ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo hã wo e..

Amewo le tsi to. Wole tsi kum. Ame ɖeka ku tsi lé gagbɛ ɖe ta dzo yina. Ame ɖeka hã le gago le asi wokpa vi ɖe me. Ame aɖe hã le afi ma le foto tsom wo. Abladzotiwo hã le fi ma. Nyɔnua ɖeka le tsia tem nawo.

Amewo le asime. Ame aɖewo va ƒle nu le asime dzo yina. Ame aɖewo le nua dzram wo hã wonɔ anyi. Ɖevi aɖe ha le nu dzram wotɔte ɖe afi ma. Wole nu vovovowo dzram le asia me. Wole lã dzram, wo tomatosi dzram, wole sabala dzram kple cube dzram.

Ŋutsu sia nɔ anyi ɖe zikpui me kɔ nu ɖe asi, kɔ nu bla ta, kɔnu de abɔ, kɔnu de asibide hã, ame wo tsi atsitre ɖe egbɔ, ame ɖewo ɖɔ gaŋkui, ame ɖewo hã le egbɔ kɔ nu ɖɔ ta.

Ame ɖe ku, wole eƒe ku wɔ, wowɔ wo aɖaka abe xɔ ene, wowɔ tame yibɔɔ, wowɔ ŋɔtru ɖe aɖaka ŋu, ame ɖewo droe ɖe abɔta, woyina amea ɖiƒe, xɔ aɖe hã fi ma.

Amewo le asime wole nuwo dzram wo sugbɔ, wole nu vovovowo dzram, enua ɖewo le gbagbɛ me, eɖewo le kotoku me, nyɔnua ɖe hã tsi atsitre ɖe kpa vi ɖe me, bla ta, amewo…, ɖegewo bla ta yihã le asiame.

Ɖeviwo le sɔlime, wole gbe dom, wole atiwo aɖe gɔme, eɖewo mia ŋku, eɖewo hã womemia ŋku, eɖa le ta ne ɖewo, eɖewo hã ɖa mele ta ne wo, wodo awu vovovo, aƒe aɖe hã le megbe na wo, atia hã kɔkɔ

Nyɔnu ama de. Wotso tɔkɔ. Wova ku tsi. Wodo awu vovovo. Ɖewo ta avɔ. Ɖeka do awu grini wòta awusa ta woɖo taku. Ati hã lee gbɔ. Ekpewo le anyigba. Ɖeka lé baagi yɛlo ɖa si.

Nyadzɔdzɔgblɔlawo, ɖewo nɔ anyi, ɖewo tsi tre, ɖeka nɔ anyi ɖe kɔmpita gbɔ le asi tem ɖe kɔmpita dzi. Ame aɖewo hã nɔ anyi lé pepa ɖe asi, ame aɖewo hã nɔ anyi kɔ asi de atame. Ame aɖewo ƒo, kɔ asi kpla abɔ, ame aɖewo tsi tre.

Atadi le ŋegba me, wokɔ nu vovovowo kɔ wɔ atadie, kukluizi le eme, tomatosi le eme, ama le eme, woɖa koklozi kɔ de eme, abladzo le eme, wowɔ peya hã kɔ de eme.

Ama ɖewo le tɔto ame ɖewo le ŋu kum ame ɖewo nɔ anyi ɖe zikpui me le ŋu ƒom, ame ɖewo hã tsi atsitre le nu kpɔm, ame ɖewo lé ga ŋku eve ɖe asi ame ɖewo hã le tome, ame ɖeka hã lé akaya ɖe asi.

Ɖeviawo sɔgbɔ le suku xɔ me. Enɔ anyi ɖe ŋku me, wobla ɖa ne. Wokpla bagi ɖe megbe. Ame aɖewo hã tsia tsitre ɖe mɔ nu, ɖevia ɖeka do asi ɖe dzi. Woŋlɔ nu ɖe kpe dzi. ɖevia ɖeka le megbe kpɔ, ɖeka hã ke nu me ɖe asi.

Woƒo fetridetsi. Woku ɖe agba me kɔ akplẽ ɖeka da ɖe me. Lã vovovowo le eme; agalã ha le me, kpobli hã le eme, kpokpoŋku le eme, fetriwo le edzi. Ami dzɛ̃ hã le edzi.

Amewo le mɔ zɔm, wolɔ woƒe nuwo katã kɔ dzɔ kɔ le mɔ zɔm. Amewo bla nu le ŋua me, moto hã le eme, zikpuiwo le eme, abawo le eme, ame aɖe hã ku ɖe ŋua ŋu, ame aɖewo de ŋua tame, lati hã le wo gbɔ.

amewo le dekɔnu wɔ wodó nu vovovo maɖewo bla ta maɖewo de ŋuwo asi maɖewo hɔ̃ denu kɔ ɖewo hã modo afɔkpa o ati le megbe nawo maɖowo hã nɔyin la nyigba malewo ɖa fɔkpa kɔ afɔ dé dzí

maɖewo le tsi me nyɔnu kple ŋutsuwo ɖewo dó asi ɖe dzi eɖewo hã wome do asi ɖe dzi o ɖewo dó awu maɖewo hã modó awu o maɖe hã le mobal la'si kpla bag le ŋti dó awu yibɔɔ

Sukuviawo le fima, wole goto, titsa le nu fiam wo ale woawɔ nuku, titsa le nukuku.. nukua wɔm ɖevia ɖewo tsi atsitre ɖe wo gbɔ, ŋutsu aɖe hã tsi atsitre le wo gbɔ lé rɔba ʋi aɖe la si.

Nyɔnuvi ame eve wotsi atsitre ɖe afi ma. Koklo le wogbɔ. Wonya nu kɔ sɛ̃a ɖe ka dzi. Ŋunyagago le wo gbɔ. Koklowo va me tɔm. Ati hã le wo gbɔ.

Wole du ƒum. Dzi le wo dzɔm. wodo awu vovovo. Wo katã hã womedo afɔkpa o kple atsiwo hã le megbe na wo. Eya le ŋgɔgbea eke nume ɖe asi. Evelia hã ke nume ɖe asi.

Ɖevi woame tɔ̃. Wole nuwo klɔm. Ɖeka le nu klɔm le aŋɛto yibɔ aɖe me. Ɖeka hã le gaze yibɔ aɖe klɔm. Ɖeka hã bɔbɔ nɔ megbe le nane klɔm. eŋua hã le megbe na wo. Wo hã le megbe na wo. Ati aɖe hã le wogbɔ.

Amɔdodowo dzi ya, amewo le mɔdodoa dzi, ŋuwo hã le mɔdodo dzi, awuxewo le fi ma, amewo hã le fi ma sɔɔ, xɔ dziƒoxɔwo sɔɔle fi ma, lait ka hã le.

Ŋutsua nɔ anyi ɖe zikpui me, lé wɔtamilɔ ɖe asi, lé ɖevi ɖeka ɖe asi, wòɖɔ kuku, wòdo afɔkpa, ɖevi woame adre le egbɔ, … lé wɔtamilɔ ɖe asi, woame etɔ̃ medo awu o, woame enewo hã medo awu o.

Ŋutsuvi tsia tsitre ɖe afi ma ele abagi ɖe asi. Ele awu ɖe asi. Eɖɔ kuku. Eɖɔ gaŋkui. Awua gɔmetɔ ele yellow. Dziƒotɔa le kɔla vovovo. Edoa fɔkpa dzie. Aha kretiwo hã le egbɔ. Edo nu ya le megbe nɛ. Wo kplɔm

Nyɔnu aɖe le asi me. Ele nuwo dzram. Elé peya ɖeka ɖe asi. Wodo awu yibɔwo. Wole nu vovovowo dzram. Aŋuti hã le eme, peya hã le me, akɔɖu le eme, abladzo hã le eme.

Amewo le dekɔnu wɔm. Ŋutsu aɖe ƒo ƒu nake trɔ ɖe anyi gbɔna dzo tɔ gee. Ŋutsu woame ve tsɔ tsa tre ɖe egbɔ. Nyɔnu hã le megbe na wo. Nyɔnu ɖeka kɔ nane ɖe abɔta. ɖeka hã kɔ nane ʋi aɖe kɔ sa ɖe ali dzi. atiwo hã le wogbɔ. Ame aɖewo hã tsa tsi tre ɖe megbe. Ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe wogbɔ, gbɔ.

De agba gbogbogbowo zã. Draɛva kple eƒe kpeɖeŋutɔa wole vo, wole nua blam. Ame ɖewo hã le asiame. Amaa ɖewo hã le ŋuɔ ɖe asi lé gagba ɖe ta. Vi aɖewo hã yina. Ame aɖe hã kpa vi ɖe mɛ.

Edu aɖe me. Amewo le duame. Eŋuwo le mɔdzi. Exɔwo hã sɔgbɔ. Amewo le mɔdzi. Etɔwo hã le mɔto. Netiwo sɔgbɔ. Xɔwo le vovovo. Anyigbaxɔwo le, dziƒoxɔ tsɛwo le.

Ame ɖewo le ŋu ƒom, ame ɖewo hã wo tsatsitre, amewo le ganugoe ƒom, wole ŋu ɖeka ŋugbee ƒom, ame ɖewo da avɔ ɖe abɔ, ame ɖewo hã wosa avɔ ɖe ali… egbe hã le megbe na wo.